Kulugudo kuliko zi mosoni zidadu zili kukala lugudo ziza mukyisali, bisala biliyo ni bunyasi ni bibitu bindi.

Ababa numusinde wewe bikale hango imuli yegamabati bajimatila lidoyi balikuwuliliza nakalondo yawe batele kudinisa mulyango gulikwasi banikile ingubo ku kuluwaya bigona biliwo ni bisaala

Zinkofila ze kyisilamu bazipangile awo ziligamo bumuli muli bazipangile ziliwo zingali zebasilamu zongene.

Iwofici ilimo ilaputopu yabamo chimuli chili muchikebe ni ni ni ni zinzuzilihanze

gumulilo gwawambile mubisaala guli kwadubuka bisaala bilimu mabaale bunyasi ni bitu bindi bilimo mulilo guli kwokya

imotoka yemile kulugudo kagaali bateleko gamadote bakemisile baseza babili bemile kagaali kandi kaliwo batu bandi bemile gamadote gandi galiwo zitulo gebatemele negali kugaali nibisaala nizinzu ziliwo zitulo nipikipiki iliwo umutu ekaleko

Gamato gali kuntulo kwe gamezi umuntu imikile, ugundi imile nigamezi ni bitawelo banikilewo ni bidomolo bidaya gamezi.

Bakasi balikutunda ibintu bitikile kumitwe , bitungulu, gamatofu, kamulali, zinyanya . Umulala amemele umwana bandi bali kujjenda busa.

Bisolo bili mumenzi byagonele byatele jimitwe anze. Ndikulengela.. nabone gamezi... Zagonele agati wene

Umuseza asitamile, agwatile ikofila ali ukwocha ibyuma, bibawo bilimo, mabaale, lujejele ni gumulyango bigalewo ni kyichupa kyilimo ka soda.

Ba'seza babili gudi e'mile, gudi e'kale, aliwo bitu mwi'duka; mezi, gamu we'zingato, sabuni, mudwena weneyo ali kumina isimu

Imotoka ili kulugudo yasudile madoote ni babatu baliko badatu mudwena agonele evimbile ntundubaale babili mudwena emile ugundi ekaale mwebali iliyo bunyaasi ni bisaala